Chifo chebeyi chebaatu bamenyamo nga mulimo tsinzu nenga mabaati matandalafu nga imaaso wene iliyo zi wire ze kamasanyalaze ni bisaala bya tongana mu zinzu zene ne maaso wazo iliyo lulwaka

Baatu bikaale wasililaane, balala bali ku.. basanyukile babandi banyigile gundi ali kusimu agwatile zigaluvindi bateele bitaabu kumeeza ibi yesi bikasila agaati

Bakaasi ni baseeza baliko batunda zinyanya miwogo ni gamabondi manuli bikaale hasi hebisisa bye zimanvulu,

Bana bekana badatu bagwatile zi’mask nga bimile asi agimisaala mileeyi bagwatile ni zingubo zimali nga babowa gamazune bitutu.